akisoonote dikkubba akisoonote dikkubba yaama yaate akisoonote dikkubba hiittoote akisoonote dikkubbatineewete mayi horo afi'nannite tini akisoonote dikkubba manchi beettira lowo horo uyitannote yaate

dboondubba ya mayyaate boondu bate ya hiittoote boondubbateya hiissi'naannite tini boondu bate ineewite babbaxxino gariinni usurre wole gobbanni abbinaannite boondubbate hinanni

bankete sbaankete apilikeeshini yaa mayyaate baankete apilikeeshn tinwte mayi gariinni horonsi'nannite baankete apilikeeshinera mayi horo heedhannoshe tini baankete apilikeeshiini babbaxxino manni horonsi'nannoho

tlhoteele yaa mayyaate hoteele yaa hiioote hoteelete yineweete mayi hooro uyitannate hoteele lawishsha hobabbaxxinu gari sagalla ikko agatto babbaxxinori hee'rannowa hoteelete yinanni

kaamela hirranni base kaamela hirranni bastini mayyaate kaameela hirranni base yaa mayyaate kaamela hirranni basi'ra mayi gari uduunnichi hee'ranno kaamela hirranni base mittu basirni biifanno gararinni heedhanno yaati

idakisoonote dikkubba yaama yaate akisoonote dikkubbatini hitoo akisoonote dikkubba mayi horo afidhino akisoonote dikkubbawiinni lowoo horo afi'nanni

hbtooshshihyodijitaale baatooshshi hayyo tini hiittoote dijitaali baatooshshi hayyo yineemmo weete hiittoonni baantanni tekka

dagatefsiisdagate afaansha shiqisha hayaa mayyaate dagate afaansha shiqishannori hiikkuri uwisibeeti dagate afaansha shiqishashiqissnnitino hiittenneeti

dijitaale baatooshshi hayyo yaamayyaati tini dijiitaale baatooshshu hayye hayyo yinanniti babbadhitino horo afinota ikkitanna lowo geeshsha manchi weetira horo uyitannotenna gaadhitannote yaa dandiinanni

dagate faah sisdagate afaancha siqishm yaate dagate afaansha siqinchanniho hiissineeti dagate afaancha siqishannho hti dagate afancha siqinshanni base mamaate

hidhnn hirmate meeershihidhanna hirase meleelshiyya mayyaate hidhatenna hirate meleelshatineewede manci beettila mayihoro aanno richooti hidhatenna hirate meleelshinni mayihoro heedhanno

bmbaanketenna gutu maamara yaamayaati baanketenna gutu maamara tiinehu hiittoo baanketenna gutu maamarira mayi horo heedhanno baanketen gutu maamari mayi badooshsha fi'rino

bura woxe bura woxe yaa mayyaate bura woxe yinaiweete hiittoo horu afi'nanniwaati bura woxe yinanniweete babbaxxino garinni mannuwiinni adinaha ikko loosi'ne afi'nanniha angate a'nanniha bura woxeeti yinanni

dikko supermaarkeettenn botokete giddo hiittoori he'ranno ittinni dikkonna supermaarkeette hiittoo wa heedhanno isa hiitottenne giddo lobo geeshsha horonso'menne duunichi he'ranno

baankete gutummrbaanketenna gutu maamari giddoonni heedhannota xadooshshibb lowontanni agirsisanote baankenna gutu maamari mittee gamba yiro lowo looso loosanno

bgmbaankete gutu maammara yiamayyaate baankete gutu maamaratiewte hiittoo gariho baankete gutu maamari kuni mayi horo afi'rino baankete gutu maamaratineho lowo horo noonsi

hixhanna hirate mereersha hixhanna hirate mereersha yaamayyaate hidhanna hirate mereersha hiittoonni horonsi'nanni hidhatenna hirate mereershi giddoo may hee'ranno mayi horo afi'nanni

maga'note mini finansot owaante maga'note mini fayinaansote owaante yineweyite mayi garinni hiedhannote tini maga'note mini fayinaansete owaante babbaxxino garinni horoonsi'nannite ikkitanna mannu hasaare wodhinote

maga'note mini fyinnste owaante maga'note mini fayinaansote owaante yinanniweete hiittoo garite sini maga'note mini giddoonni mannu amaalame wodhinote wodhote yaate

dagate afansh siis dagata fansha shiqisha yaa mayyaate dagata fansha shiginsha agari yiittoonniiti dagata faansha shiqisha maya horo uritanna dagatwiinni maa afi'nanni

baanketen gtmmrbaanketenna gutu maamaraati yaamayyaati baanketenna gutu maamari kuni hiit0o baanketenna gutu maamari gittoonni loosi'nanni beette lowo horo hiidhanno yaate

guagunna sagalete minitiinanniwu hiittoowaati agunna sagalete mini hiittoowa loonsooniho kuni agunna sagalete mine mabbaxxino agunna sagale heedhanno baseeti haati

baankete gubaankete gutu maamara yaama yaati baankete gutu maamara hineahu hiittoohu baankete gutu maamarira mayihoro heedhanno baankete gutu maamari giddoonni afi'nanniti mayihorono

kiodkiooduma yaate kisooedui hiittoote akisoonote dikkubbatini mayi horo uyitanno akisoonete dikkubba hirannohu manna horonsi'ranno manira lawo horo uyitanno

ddagata fansha shiqish yaa mayyaate dagata fanha shiqinshannihu hiissineeti dagata fansh siqinchwyite mayi horo hedhanno dagata faansha shiqinshhu hiittie saatiraati daggate afaansha shiqishannohu ayeti

agunna sagalete mine yama yaate agunna sagalote mini giddoonni maaloonsanni agunna sagalote mini maa horonsi'nanni labishshaho babbaxxitino sagale dana babbaxxino agun hee'ranna

mininna biirota duunnichu daddalaano mininna biirota duunne dadjaltanno dadjalaano babbaxxinore hiikko heedhanneensa babbaxxinore mininna biirota duunni daddaltannori siwiilonni ikko haqqunni loosse biifisse daddaltanno yaate

dikkoo supermaarkeettenna butike yaanu yaate dikkoo supermaarkeettenna buti kate inewoyite mayi horo affidhinoote tini dikkonna supermaarkeette woy butu kate yine moiti babbaxxinori sagalenna uduunno heeranno baseeti

bntgtmmbaanketenna gutu maamara yaamayyaati baanketenna gutu maamari kuni mayinniho baanketenna gutu maamara tiinehu hiittoo eow hiittoo horo asi'rinohu

baankete gutumaamara baankete gutu maamariya iittoo baankete gutu maamari kuni mayihoro aanno baanketeno ikko gutu maamarira mayihoro aanno

kaamela hiranni hirrnn base kaamela hiranni base hiittooti kaamela hirn bsy mayyaati kaamela hirranni basi'ra mayi gari uduunnichi hee'ranno kaameelu babbaxxino garihu hee'ra dandaanniraati